Bibilii banuu la a nyoge nasaal poge a are ne. Kyɛ ka bonyeni a de o nuure a teɛ ne o nuore a are o yoŋ tɛge

Die poɔ la ka dakogri bɛrɛbɛrɛ ayi biŋ ka kapuro a dɔgle a dakogri zu a dakogri selisugɔŋ table Pelee biŋ la be.

Noba la are ka kaŋa vuuni ka kaŋa te zeŋ dakogi zu kyɛ ka tabol biŋ ba nimitɔɔre ka bea linime a dɔgle a tabol zu ka kaŋa de o nu a dɔgle a tabol zu.

Davoro poɔ la ka pɔgeba bayi zeŋ kyaare taa ka tɔɔre be ba saleŋsoga, ka toleŋ daa be kaŋa nupoɔ ka kaŋa seɛ wagyɛ zeɛ.

Pɔgba la are a seɛ torɔzɛre kyɛ ka kaŋ vɔgle zupilzeɛ. Bamine teɛ ba nuure kyɛ ka kaŋ pɛgle maakurofoone kyɛ haa o nɔɔre. O pɛgle la pileekaasi

Bibilii a ne dɔɔ la ka bibilii mine go ka ba mine zeŋ ka ba mine are kyɛ ka dɔɔ meŋ a dɔɔ gyoŋgyoligyo a kyaare karataa ba naŋ de biŋ teŋɛ ka a bibile kaŋa meŋ la pɛgle o bibili tɔ.

Noba la a are a te taa ka poli wogi are ba selisɔga kyɛ ka yie a te are tɔbo tɔbo lɛ ba mine su la kpare peɛle koo mine su kpare sɔglo.

Ɔndɔre la be bogi poɔ ka noba ti taa a are peɛle a ka ba mine vuuni ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kpareyɛlo.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la are. Ka pɔgɔ na seɛ wagye kyɛ le gyire wagye, kyɛ de kanga le o zu a are ba nimitɔɔre. A eŋ leɛ o nuure zaa ayi. Ka dɔɔ are vogle zupul pulaa kyɛ seɛ kur gbɛ ŋmaa

Noba la are ka kaŋa zeŋ ba nimitɔɔre a eŋ kyeemɛ a eŋ fenteɛ a yɛre lɛbie a gyere wagyɛkpoŋ ka ba mine su kparzeere.

Noba la are dendeŋ a seɛ mɔnkosɔgla a seɛ pɛnpeɛle a gyere wagyɛre a le zutalli kyɛ eŋ boma.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

Nensaalba bata la a vuunee, ka mo-iruŋ-iruŋ a are kaa mine pu puuri, popeɛle, pozeere. Ba puoriŋ a mobɛrɛbɛrɛ are la be.

Doɔ la zeŋ ka watamɛlon a be o gbɛɛ kpakyagaŋ. Kyɛ ka o pɛgle bie ka o zeŋ o gbɛre zu. Ka o vogle sapige boŋ sɔglaa. Ka bibiire a pɛgle a watamelon a gɔluŋ o

Pɔge la zeŋ a de o gbɛre liri o tɔ soba kyɛ de o nu te ne pɛbilii ayi, a o puoriŋ, komie be be beŋ, ka carrot meŋ be be ka payɛ a meŋ bebe a de ankaa.

Noba la zeŋ kyɛ ka kaŋa are ba salensoga ka kaŋa su kparpelaa ka kaŋa su kparpelaa su kparsɔglaa dɔgle ka kaŋa meŋ su kpardɔre ba mine vɔgle la zupilipelaa kyɛ ka ba mine meŋ ba vɔgle.

Woɔ berɛ berɛ ayi la arẽ moɔ pou ka loɔri arẽ be ka nunsaaliba a kpɛ zeng a loɔri pou ka teere arẽ arẽ.

Bibiiri la zeŋ a tige taa ka pɔge are ba salensoga a teɛ o nu a kyaare ne a zie kaŋa ka neɛ meŋ te are ba puoriŋ o de o nu lere taa.

Bibiiri banaare, ka bayi are, ka bata a zeŋ ka gangaare biŋ ba nimitɔɔre ka pɔge su kpare sɔglaa a are ba puori.

Dɔɔ la a vuuni a nyog sola panal ayi a mare taa. O laŋbore pʋɔ lɔre baateɛ ziire boŋsɔglɔ ane boŋpelaa a biŋ. A dɔɔ puoreŋ noba bayi aree la kyɛ ka ba de taaboore a maale ne yiri.

Die puo la ka dɔba ba mene leɛ ba poure ka ba mene leɛ ba ninge ka ba mene su kpare peɛle ka ba mene su kpare sɔglo ka dakoo zenni a bɛ ba salinsugɔ ka kanga pɛgle a dakoo zenaa.

Pɔgɔ la zeŋ pɛgle gitaa o gbɛɛ zuŋ. A o nimisɔgo, bibilii bata zeŋɛ dakogre zuŋ. Ka a bibile kanga pɛgle gangaa o gbɛɛ zu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

Bibiiri banuu la zeŋ ka kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ saakere zu ka ba mine meŋ zeŋ dakoge zu ka tabol biŋ ba salensogaŋ ka kaŋa meŋ te zeŋ dakogi zu a leɛ o puori a kyaare a bama.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

Noba la are ka kaŋa leɛ o puori ka kaŋa zɛge filaki ka ba are lɔɔkpoŋ zuŋ ka kaŋ vɔgle zupiloo ka kaŋa su kaayapelaa ka kaŋa su kaayasɔgla.

Wagyere la yagle yagle. Ka mene e ziire, ka mene e duore, ka mene e piɛle, ka mene e buluu. Ka nesaalba a are a wagyere pare. Ka kang su kpar duor.

Yibɛrɛbɛrɛ la ar tɔntaa, ka lɔ... dɔrre e gyamaa a ar kɔɔ taa. Ka nensaleba tigitaa a lɔdɔrre poɔ.

pogeba la a nyugle taa. Ka ba mene vuune, k'o mene zeŋ, k'o mene are kyaare taa. A poge kang mare la bie kyɛ pɛgle wur zie

Noba la are. Ka ba mene zeŋ. Ka poge are ba nimitooreŋ. A eŋ nimie boŋ pograa kyɛ yɛre liebie. A de o nu gɔɔ a nyoɔge ne o nu duroŋ kyɛ vogle zutalaa. A moto biŋ o pooreŋ

Noba la are peɛli taa a su kpare sɔglɔ ka teere buli buli are ba puori kyɛ ka boo be ba sali soga a boo liŋe biŋ peɛle la a boo.

Nensaaba la be die poɔ, ka ba mine zeŋ a teŋe, ka ba dɔɔ gyoŋgyooliigyoo, ka ba mine zuuni, ka ba mine teɛ ba nuuri, ka ba mine yaare ba nuuri, ka dɔɔ su kparre dɔre, ka pɔge meŋ su kparre sɔglaa.

Dɔbɔ ne pɔgeba la are laŋ taa ka a pɔge kaŋa taa maakorofoni k'o dɔgle a dɔɔ noɔreŋ a dɔɔ nuŋ sinapi be la be ka o gɔɔ nu ka daŋgbale bebe 'wagyɛpelaa.

Lɔɛ gyamaa la di vūū, ka yie meŋ di vūū, ane teɛ, kyɛ ka zoore a naŋ unno a zie zaa. Ka sɔkoɔraa zu, a l.., noba naŋ maŋ kpinne vūū, ba lɔɔre are a sokoɔraa zu, ka a lɔɔre zu e zeɛ, ka a lɔre pare e pelaa, ka o are a sokoɔraa zu.

Bibiiri la nyɔge taa nuuri ka mine gyiri wagyɛre ka mine seɛ a wagyɛre ka mine vɔgle zutali ka ba lamboriŋ ka Gaana filaki mare dankyini eŋa.

Yɛŋe poʊ la. Ka noba su kpare ziire. Ka ba mene su kparo sɔglɔ. Ka bibilii zeŋ teg taa a pɛgle silat kyɛ ka doɔ vuune ba nimitoore

Kampil yie la are ka noba are a nimitɔɔre ka dɔɔ naŋ su kparwogi a vūūne a de o nu toŋ bogiti poɔ ka kuripogti biŋ ka darisaŋ biŋ ka laa meŋ biŋ.

Noba yaga la be die poɔ k'o mine su kpare peɛle k'o mine su kpare sɔgla ka ba zeŋ kɔge taa ka dakogri a biŋ biŋ ka tebol maŋ biŋ a dokogri kpakyaga poɔ.

Nensaala la zeŋ saakiri sɔglaa zu a vɔgle kpogre a su kparre dɔre o lomboreŋ nensaaleba ti la taa be ka mine su kpare zeere ka ba mine su kparre sɔglɔ.

Nensaalba la a are tutaa ka mine yɛre kpare peɛle ka mine yɛre kpare zeere ka mine yɛre kpare dɔre ka ba puori ka yiri are moɔ poɔ.

Die poʊ la. Ka dakoge biŋ ka kapulo dogle a dakoge zu. A die salesɔgɔ, tabul biŋ la be. Daka maale na taa vore a laŋ dankyen ka gama a sɛgre sɛgre

Dakogigyamaa la biŋ biŋ ka dakogro ayi zaa maŋ taa la tabol a nimitɔɔre ka teere are lɔmboe ka poolo meŋ baba a lɔmboe.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

Dɔba bayi ane pɔge ba nimitɔɔreŋ tabol be la be ka basekɛte dɔgle a tabol zu ka kapu dɔgle a tabol zu ka filawari dɔgle a tabol zu.

Dɔba bayi pɔgeba bayi la zeŋ a kɔge taa ka tabol be ba salensoga k,a dɔba pɛgle gama k,a pugs su kparesɔglaa ane kurisɔglɔ kyɛ k,a dɔɔ kaŋa seɛ kuripelaa.

Lɔɔre la k,a nyɔbogri zaa zage ka noba vɔgle kpogi kyɛ su kparewogri ka vūū kpinnime lɔɔkpoŋ bonzeɛ are a sobiri lambori.

Pɔgebɔ la are kyɔŋ lãɛ lomboe tutaa ka ba puori ka yiri are ka kyaane mare a dankyini lambori kaŋa, mine yɛre la kpare peɛle ka mine seɛ mankuri ka mine seɛ torɔzare ka mine su kpare wogiri.

Daka la biŋ ka noba a tige taa ka tabolɔ ayi biŋ a daka lomboriŋ ka balɔte bɔx ayi a dɔgle o zu ka poge naŋ su kparezeɛ a dirɛ karetaa eŋnɛ a daka poɔŋ.

Dɔɔbo bayi la are a zu kpare ziiri a vɔgle kpogle peɛle a eŋ walanti buut a be bogi noɔre.

Pɔgeba bata la be dieŋ ka bayi zeŋ dakogri zu kparre peɛle ka boŋyeni are a su kpare gerene a boŋyeni naŋ are puoriŋ kaboo be la a be o lamboriŋ meŋ ka gadori ayi biŋ a be.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

Noba la are ka kaŋa zagle o gbare ka bɔl be o nimitɔɔre ka muo buli ba mine su la kparre ziiri ka mine su kpare pelaa ka mine seɛ kur dɔre.

Yie la are a mare mare taa a yie ama mine kyɛnse e la zee ka a mine meŋ e peɛle a yie sensɔglensɔga ka sokpoŋ are loori kaŋa be la sokpoŋ zu a e zee a zoro.

Yɛŋ poɔ la ka dɔbɔ ane pɔgeba a are ka ba mine eŋ bɔse bone ŋmare a vɔle bɔse zu pele ka kaŋa su kpaare zeɛ ka kaŋa su kpaare soɔle.

pɔgeba bayi a are kɔɔtaa, ka kaŋa su kpaar sɔllaa, ka kaŋa meŋ su kpaar blue ba nimi tɔreŋ, komie bɔtɔɔre, ɔɔrebare biŋ la ba nimi tɔɔreŋ, ba pori, ankaa, bɔɔdeɛ, kodu meŋ be la ba puoriŋ

Dɔba ani pɔgeba la langtaa kaa dɔba mene ne a pɔgeba mene zeng ka ba mene a arẽ ka a poɔ kanga su kpare pelaa kaa dɔba naa pɔgaba mene meng su kpare sugla kye ka a doɔ kanga gbi a nuba nang zeng ningmitouring ka kuu daga bing ɔ pouring.

Dɔɔ ne pɔge la are kyɛre taa a pɔge taa bibile ka bibile bata are ba lamboroŋ ka tabole kpoŋ big kaŋ ba.

Nuba bayi la nyuge dawɔgi a vɔgle kpogli ka kanga su kpare sɔglaa ka kanga su kpare pelaa ba nimitoɔring neɛ dou la jonjolinjo a kyaare ba.

Bibilii la are kɔg taa ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparepeɛɛli ka ba mine su bluu ka nie are a mare baagi kyɛ nyoge a bibile kaŋa nu a ba lambori noba meŋ la are la be.

Dɔbɔ bayi la are. Ka kang vogle kpoo a su kparo zie. Ka kanga meŋ su boŋ sɔgla. Ka neɛ zeŋ ba pooreŋ. Ka a zie le ule. Ka a lɔre are ka o zu zaa ŋmore

Pɔgba mare la Bibiire kyɛ tuo bɔtɔre kyɛ ka a pɔge kaŋ tuo ɔrɔba. A pɔge kaŋ pɛgle la katawie kyɛ ka kaŋ meŋ pɛgle bɔtɔlee o nu pʋɔ.

Dͻbͻ ane pͻgebͻ la are. ka a dͻbͻ ane a pͻgebͻ mine vͻgele kpooli peԑle ka pͻge ne a dͻbͻ mine meŋ vͻgele kpooli zeere. Ka a pͻge kaŋa su kpare zeԑ kyԑ ka a dͻͻ kaŋa are ba sensogeliŋ a haa o noͻre.

Noba la are kɔge taa ka bonpeɛle tɔtɔ ba enne ka ba seɛ wagyere kyɛ gyire wagyere a yɛre lɛɛ bie a de wagyere a le ba zuŋ.

Noba la are kɔge taa ka ba mine su kparpeɛle ka ba mine yɛre baagesɔgla ka ba mine su kparsɔgla ka ba.mine su kpardɔre kyɛ ka yibɛrɛ bɛrɛ bɛrɛ are kɔge a noba.

Dɔbɔ la are ka ba mine vɔgle zupile ba mine meŋ ba vɔgle zupile ka bɔɔle be ba saazuŋ ka onɔng naŋ be ba nimitoore a tēɛ o duruŋ gbɛre.

Nesaalba a nyuogle la taa. Ka motore biŋ biŋ be. Lɔ piɛle yoɔŋ yoɔŋ to la taa. Ka pol a are a susuŋleŋ

Lɔpeɛle lɔzeere la biŋ kɔge taa k,a salensogaŋ ka alopele a are be ka teere a buli gɔle a lɔɛ.

Bidɔbiili ane bipɔgebiili la are gole taa ka tenɛ biŋ ba sɔlensogɔ ka bidɔɔlee a pɛle fofowɔ peɛle ka bie dɔɔlee dɔɔ gyogyolengyo kpaare zeɛ ane kuri zeɛ.

Die poɔ la ka pɔgeba ne dɔba a zeŋ ka mine su kparre zeere ka mine su kparre sɔglɔ ka tabole kpoŋ be senleŋsoga ka kompeetare dɔgle ka peepare dɔgle.

Noba la are kɔge taa ka ba mine gyere wagyɛre ka ba mine seɛ wagyɛre ka ba mine yɛre lɛbie ka ba mine yɛre wagyɛsɔgla ka ba mine yɛre wagyɛpeɛle.

Lɔe are la sokuore ayi zu. Ka a sokuore ayi santa poʊ, ka lɔe mene biŋ be. Ka kanga zaa maŋ gmoore gmoore o zaa.

Ninsaaliba la te taa deɛ pou ka mene su kpare peɛle ka mene su kpare sɔglo ka Joy news logo a mare a lɔmbori.

Ninsaaliba la arẽ te te taa a kɔgi dakpong kanga ba maale maale toy ninsaaliba mari ka a nuba mene su kpare sɔglo ka ba mene su kpare ziiri.

Pɔgba ane dɔba la laŋtaa ka a pɔgba mine ane a dɔba mine are kyɛ ka bamine meŋ ziŋ a lere ba gbɛɛ.A pɔge na naŋ are a sɔŋsɔgleŋ su la kparedɔre.

Nesalba la are tegtaa a su kpare sɔglɔ kyɛ vogle kpore bon sɔglɔ. Ka ba mene eŋ nimikyaane. Ba mene meŋ ba eŋ nimikyaane. Ka ba mene pɛgle malfa

Nensaaleba be die poɔ ka kaŋa zege o nu kyɛ su kpare sɔglɔ ka kaŋa meŋ vɔgle noɔre boŋ pɔgraa ka bɔl mare o nu eŋɛ.

Dɔbɔ ane pɔgbɔ la nyɔgle taa kyɛ kaa dɔɔ kaŋa de maakurofoni a tɔgle o nʋɔre. Pɔge kaŋa are peɛle o la a vɔgle zupil kyɛ ka ba zɛge zɛge boma a dɔɔpʋoreŋ

Pɔgeba la a tuo talaare a kyɔŋ tutaa ka kaŋa pɛgle baagedoɔ kyɛ su kparzeɛ a seɛ wagyɛ.

Trɔta la k,a kɔva gbɛɛ e sɔglɔ k,a weel e dɔre ka o taa kukoɔraa ka nensalba a ŋmaa golli a kukoɔraa ka mine vɔgle zupile ka mine su kparepeɛle ka mine su kparewogi dɔre.

Pɔgɔ la are a pɛgle bibile a pɔgɔ puoriŋ bibile kaŋa meŋ la zeŋ la angkrɔɛɛ zu ka dɔɔ are peɛɛloo a su kparezeɛ kyɛ vɔgle zupiluu a ba meŋ puoriŋ yiri are la be.

Bibiiri la kaŋ taa ka ba mine yuo ba noɛ ka ba mine poge na noɛ ka ba mine su kpare ziiri, ka mine su kpare sɔglɔ ka mine su kpare peɛle.

Pɔge la zeŋ ka ɔraba pelaa be o gbɛɛ poɔ ka o nu duluŋ tuŋ a ɔrɔba pelaa poɔ lomboriŋ ɔraba beraaŋ biŋ la a be ka kapo sugli ka vɔgle dɔgle a ɔraba sazu.

Dɔɔ la zeŋ dakogi zu a taa dangbalitiiri boma ayi o lamboriŋ a de o gbɛre dɔgle tabole zuŋ ka tiivi meŋ mare dankyini eŋɛ ka nensalba be a tiivi poɔ.

Dɔɔ la are ka noba zeŋ ŋmaagyili o ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kparedɔre ka dɔɔ kaŋa are ba lamboriŋ ka teere meŋ are gyilli ba.

Die poɔ la ka dakogire yɛ beŋbeŋ yaga gyemaa ka dakogi kyɛne ne la ka fane ata a maare be.

Die poɔ la ka pɔgeba bata be ,ka bayi are ka kaŋa zeŋ ka ba kyaare taa ka tabol be ba saleŋsoga ka kapori dɔgeli a tabol. zu ka kaŋa su kpare pelaa ka kaŋa su kpare zeɛ.

Nensaaleba la zeŋ teŋɛ ka mine are mine vɔgle lambareka ka pilete biŋ ba nimitɔɔreŋ ka pɔge are ba nimitɔɔreŋ a de o nu tɔne bilaboote.

Dɔbɔ yaga la ka mine pɛgle taaboore ka mine pɛgle kuri ka mine do te are dankyine zu ka mine su vɔgle kpoge zeere ka mine vɔgle zupili.

Noba la are fɛnse eŋɛ ka kaŋa vare leɛ popelaa ka dɔɔ a gbi dumo ka ba biŋ tabol a sensogleŋ.

Bibiiri pɔgebɔ dɔbɔ ka mine zeŋ ka mine are ka a dɔɔ yaa o kparoo ka kõɔ kyuuro ka kampili yiri ti a dɔgle taa ziiri ayi.

Bibiire la zeŋ tegtaa ka tabul be ba nimitoore. Ka pɔgɔ are ba nimitoore a su kpar zie a seɛ kure sɔglaa. Ka dakoge biŋ ka bɔd sɔglaa meŋ are

Dɔbɔ ne pogebɔ la are kõɔ poɔ ka a dobɔ mine taa eŋ kpolo ka ba mine seɛ kurre yoŋ tɛgɛ ka a pogeba mine meŋ seɛ kuree yoŋ kyɛ ka kõɔ a teɛɛrɛ.

Nensaaleba la ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka kaŋa zɛle o nu kyɛ ka dakogi biŋ a ba nimitɔɔreŋ tebuli be la be ka gama dogli a tebuli zu.

Dakoge zinne bonbɛrɛ ata la biŋ ka tabol biŋ a sɔŋsɔgliŋsɔgɔ kyɛ ka gama pake taa a tabol pareŋ.A dakogre koŋkoreŋ tabol ayi meŋ biŋ la a be.

Doɔbo bayi la are kyaare taa. Ka kang meŋ te are ba lamboreŋ. Ba zaa su la kootu duore. Ba ko la gare ka a doɔbo, ka koɔ a teɛrɛ yireɛ

Nensaalba la zeŋ kɔge taa ka ɔrabare biŋ ba nimitɔre ka ankaare be a ɔraba poɔ ka kabage meŋ be a ɔraba kaŋa.meŋ poɔ ka ɔraba. zeɛ biŋ ka pɔlɔtin baage bebe

Nensaalba la kyɔŋ tu taa poe ka mine mare baagere ka mine taa baagere kaa biŋ teŋɛ ka mine pɛgeli baagere, ka mine su kpare zeɛ

Pɔgba ane dɔba la be die pʋɔ ka a pɔge kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ ka ba zaa su kparepeɛle. Ba teɛ la nuure tɔgle taa.

Pɔgɔ bilii banaare la are. Ka bata a lire ba nuure are kɔg taa kyɛ pɛgle gama. Ka kanga are ba nimitooreŋ a de a ganne a dogle o gbɛ kpong zuŋ. Kyɛ ka ba are kɔɔ die piila.

Bibilii bayi la zeŋ dakoge zu. Ka ba poore kyaare taa. Ka bibile kanga meŋ le zeŋ a ona ne kanga na zeŋ a dakoge zu gbɛɛ zu. Ba lamboreŋ, galoŋ duore biŋ la be.

Noba la a are kɔge taa ka ba mine guuni ka ba mine su kaayasɔgla ka ba mine su kaayapeɛle ka ba mine seɛ wagyɛre ka ba mine seɛ torazari.

Dɔɔ ane pɔga ane bie la zeŋ ka tɔɔyi biŋ kɔge a pɔga k,a bie nyɔge a baage ba nimitɔɔre ka ba sɛge sɛgre mare a baage k,a dɔɔ seɛ kurizeɛ k,a pɔge su kparsɔglaa.

Kampil yire la are. Ka a dinuoreŋ, ka nesalba are te taa a kyaare a dinuore Ka pɔgɔ are a dinuoreŋ a su kpar zie.

Lɔsɔglɔ ata kyɔŋ tu la taa ka nensaala gbɛre sãã a k,o nu pɛgle baage a lɔɛ lambori nensaalba are kɔge la taa ka mine su kparesɔglɔ ka mine su kparepeɛle.

Die poɔ la ka noba zeŋ zeŋ kɔge taa ba sazueŋ bolpo kpoŋ uri la vūū seɛ ka vūū peɛle meŋ uri a daŋkyini eŋa tiivi ayi uri arɛɛ la.

Die poɔ la ka dɔɔ ne pɔge zeŋe be ka a dɔɔ zeŋe dakoge sõɔlaa zu a suu kpaare zeɛ kyɛ eŋ nimie kyɛne o niŋe soŋe masene dɔ le la be tabole zu.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

Neŋsalba la zeŋ kyɔŋ tu taa die poɔŋ ba mine su la kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ kyɛ ka teevi Kpoŋ a biŋ ba zaa nimitooreŋ.

Noba la are kɔge taa ka vūūkpinlɔre bonpelaa a are kɔge ba ka lɔɛ ayi a ŋmore taa ka dankyini are kɔge a be a lɔɛ naŋ ŋmore taa ka teere meŋ te are ba puoriŋ.

Noba gyamaa la a do te are fɛnse zu ka ba mine teɛ ba nuuri ka ba mine yaare ba nuuri ka lɔɔpelaa are teŋeŋ ka noba kpɛ zeŋ a lɔɔre poɔ kyɛ k,a zie le uli.

Pogeba bayi la are. Ka kang su boŋ piɛle a de o nu teɛ o seɛ. Ka kang meŋ seɛ wagye a de o goɔ nu teɛ o seɛ kyɛ de o duro nu a yoɔge ne mir ba na diɛle kaaya. Noore ata are kɔge ba la.

Daa poɔ la ka bibiiri ane pɔgekopŋ ane dɔɔ kpoŋ are koŋ taa gɔle tabole kpoŋ gyelee dole ka samaane dole be.

Moto gang ngɛɛ teŋɛ ka saakire meŋ gang teŋɛ ka poge a nyoge bible eŋ o gbɛɛ zu kyɛ haa o noɔre ka dɔbɔ dɔɔ a vūūne ka dɔɔ kaŋa meŋ de foon a kyaare ne a pɔgɔ ka bibiiri bayi a su kparedɔre are a poge puoriŋ .

Nesalba are teg la taa. A ba lambɔreŋ, tabul kpong biŋ la be. Ka ankaare dogle o zu, ka watamilon dogle be, ka kaarot dogle be. Kyɛ ka ba de gaana fulak a leŋ mare a lambɔreŋ.

Gyɛllee, bɔɔdeɛ, mui, bɛŋ ane zeɛrre taaliɛ, gyɛŋlee ane cabbage la be ɛɛ talaa naŋ biŋ poɔ.

Dɔɔbo la are ka ba mine eŋ noɔre bonpɔgraa kyɛ vɔgle zupele ka ba mine ka Gaana filaak a ne daga a dogle ba bɔge zuŋ ka filaaware be a sazuŋ.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

Dɔɔ ne pɔge la are kyɛre ta a de ba nuuri tenetaa ka a pɔge su kpaare dora ba lage boro seŋe dakoŋeri beŋe la be yaga dakoŋeri zeɛre ka noba zieŋ a zu.

Noba la ti taa a are koɔ poɔ ka ba mine nyɔge taa nuuri ka ba mine zeŋ a koɔ poɔ ka ba mine taa enkponkpolo ka ba mine ba su kparoo ka ba mine su kparzeere.

Dɔba ne pɔgba la arẽ sigi pou ba nimitoɔring doɔ ne pou zeng la be ka tabol bing ba nimitoɔring ka gang dɔri a dɔgli a tabol zu.

Pɔge la ziŋ ka niŋsaala are o puoreŋ ka o seɛ yoŋ saa. Dɔbɔ bayi beebe ka kaŋa ziŋ gbɛrɛɛ saakire zu kyɛ ka kaŋa dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo. Dɔɔ are la a onaŋ naŋ ziŋ a gbɛrɛɛ saakire zu puoreŋ a su kparesɔglaa

Pɔgesaraa la zeŋ saakire zu a seɛ mukuri a su kparesɔglaa a yɛre woɔ a vɔgle zu zupile sɔglaa ka o puori ka pɔgeba tuo batɔre ka mine pɛgle baagi.

Dakogre anuu la biŋ ŋmaa gyile tabul. Ka o zuŋ, fulaware dogle la be. A dakogre lambɔre, kabɔt be be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

Dɔɔ ane pɔga ane bie la zeŋ ka tɔɔyi biŋ kɔge a pɔga k,a bie nyɔge a baage ba nimitɔɔre ka ba sɛge sɛgre mare a baage k,a dɔɔ seɛ kurizeɛ k,a pɔge su kparsɔglaa.

Noba la zeŋ a kɔge taa ka dakogi biŋ ka nie zaa ba zeŋ o zu ka ba mine su kpare peɛle koo mine su kpare ziiri ka dɔɔ are ba nimitɔɔre.

Mannekpoŋ poɔ la ka gboe ayi a pɛnte dɔre a gbori kaŋa poɔ nensaaleba su la kparedɔre ka a gbori kaŋa meŋ poɔ ka ba su sɔglɔ a dondoliŋ nensaaleba tige la taa a are be.

Nensaalbɛre la a su kpare peɛle vɔgle zupele sɔglaa kyɛ pegle daa a zeŋ boŋ zu a o lanbore dagara are la be.

Statioɔ la go a de eili eŋ ba nuoe poʊ. A pooreŋ, a statioɔ kanga waa la duoɔ a are kyɛ zeg o nu. A o meŋ pooreŋ, yi kpong are la be.

Laa poʊ la ka banku boyeni a bebe, ka samaane gbulo a bebe, ka zuma a bebe, ka neni a bebe, ka kaã a yaare dogle a sazuŋ

Dɔbɔ bayopoi la be yiri saazuŋ. Ka a dɔbɔ mine su kpare doɔre, ka ba mine su kpare peleaa a de kpare sɔgelaa dɔgele. Ka a dɔbɔ mine vɔgele zupile ka ba ennɛ sola panɛl a yiri zuŋ.

Nensaaleba dɔbɔ ane pɔgebɔ ka mine zeŋ ka dɔɔ are kɔge pɔgɔ a de o nu ti ne o baŋmampire ka a pɔgɔ eŋ noɔre bompɔgraa.

Bipoge bilii banaare la are de ba zureɛ teɛ taa. Ka bonyeni pɛgle laa pulaa. Ka kanga de o nu a toŋ a laa pulaa poʊ. Ka kanga meŋ de o nu a pɔge ne o noure

Nensaalba la are Pɔgebo ne dɔɔbo ka ba mine yaare ba kparee ka ba mine su kpare dɔre ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba are kõɔ poɔ ba puori uli leŋ la be.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

pɔge la dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo a kyɛ pɛgle paya a eŋ o nugɔɔ pʋɔ kyɛ ka aŋkaare dɔre meŋ biŋ.A pɔge pʋoreŋ, komie be la roba pʋɔ kyɛ kaa aŋkaare mine meŋ be o meŋ be o nudɔroŋ seŋ ane banaana

Dɔba la are kɔge taa ka bɔle be kaŋa nu poɔ ka kaŋa su kparezeere ne kurizeɛ ka kaŋa su kparesɔglaa ne kuripelaa ka kaŋa su kparezeɛ ane kurisɔglaa.

Polo gyamaa gyamaa la a are are. Ka fulaks leŋ leŋ mare a pole kang zaa. Kaa mene e doure, ka mene e ziire, ka mene e piɛle, ka mene e gren

Pɔgɔbɔ bata la are die poʊŋ a su kpar piɛle kyɛ toore nuwure. A ba nimitɔɔre, tabul bin na be . Ka gama dogle a tabul zu. Ka uraba dogle a tabul zu

Katawesɔglɔ arɛɛ la ka noba ziŋ a pareŋ. A noba laŋboreŋ, tabolla yaga biŋlaa be ka sɛlmaanēē dɔgle a zu, bɔɔdeɛ meŋ dɔgle la a tabolla mine zu.

Lɔɔre la are ka taaboore dɔgle o zu ka nensalba zeŋ a taaboore zu a lɔɔre zu ka kaŋa meŋ are a nyɔge kuro pɛne naŋ le mare o eŋɛ ka nensalba bata a be a pɛne eŋɛ ka mine are kɔge a lɔre a teŋɛ sogɔ.

Yikpoŋ la are ka o lambori ka yibile a are ka ba pilli k,a pilluu e sɔglaa nensaalba are la a yiri lamboriŋ a kɔge taa ka mine su kparezeere ka mine su kparepeɛle.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

yie gyɛmaa ane niŋsaaba la be a kyɛ. Lɔɛ meŋ aree sokuɔraa zu.A lɔre kaŋ e la zeɛ a are kɔge yigboŋ kaŋa ba naŋ pente ka'o, waa duɔ kyɛ ka kataweɛ meŋ are

Bibile la are a su kparepelaa ka pɔge are o puoreŋ a su kparezeɛ kyɛ seɛ kpuresɔglaa. A bibile nimitɔɔreŋ noba arɛɛ la ka kaŋ vɔgle zutalaazeɛ kyɛ teɛ pakiŋkeesi o nu pʋɔ.

Lɔɔre naŋ taa tanki ka o e pelaa are la kɔkɔlego zu ka o puori ka fɛnse wɔɔlɔ bebe.

Pɔgba bata la zuũni ka kang taa saare ka kang meng pɛgle ruba ka kang meng de ɔ nu tung taala poɔ kye ka deɛ arẽ ba poɔring.

Nesaalba la are masen zu. Ka ba mene vogle kpoge piɛli, ka ba mene voge kpoge buluu. Kanga su la kpare zie

Deɛ poɔ la ka duba ne pɔgba a te taa kaba mene zeng dakuo zu a kɔɔ taa ka ba mene su kpare peɛle ka ba mene su kpare sɔglo ka ba mene su kpare ziiri.

Sa kpoŋ la miire ka kõɔ laare a teŋɛsugɔ ka bibiire a be a kõɔ poɔ ka kaŋ su kparedɔre a kyaare kataweɛ ba lamboeŋ lɔɛ kyɔŋ kyɔŋ tu la taa.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

Bibiiri bata la are ka tabol biŋ ba nimitɔɔre ka dɔɔ su kootu sɔglaa a zeŋ ba nimitɔɔre ka kapu ziɛ a dɔgle a tabol zuŋ.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

Bogi kpoŋ la ka noba wɛre a ga a tɛnɛɛ bare kyɛ ka noba mine bayi ka kaŋ vuuni kyɛ ka kaŋ dɔɔ teŋe. Ba de la maŋsuni ti ne ɔrɔba. A ba laŋboreŋ katapiila yeloo arɛɛ la.

Pogeba la zeŋ kɔge taa. A de wagyere a le ba nyaa poʊ. Kyɛ de a meneva seɛ. Ba pɛgle la ŋman bilii kyɛ yɛre lie bili bɛre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

Bibilii la are tegtaa. Ka ona naŋ are ba nimitooreŋ a zeg tabulɛt. Ka neɛ are ba pooreŋ a pɛgle bibile. Ka boɔ are ba lambɔre

Noba la a are ka ba mine vuuni a pɛgle sabolɔ a kyɔgne tɛnɛɛ ka ba mine eŋ nimie bon pɔgraa ka kaŋ su bon zeɛ ka lɔr te are ba puoriŋ.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

Nuba bayi la zuuni a pɛgli sabulo a kyugi ne tenee ka bunyeni kyuli bog pou ka bayi te arẽ kyare taa ka bunyeni meng te arẽ a kyaare a bog.

Noba bata la are a kyaaretaa ka ba puoriŋ ka lɔɛ naŋ taa maŋ taa kuree a zage are ka yirikpoŋ are peɛle a lɔɛ naŋ zage.

Pɔgɔ la zɔŋ saakir a le daare kyɛ kpar bibile a nimitooreŋ ane a poore. Kyɛ na tuo baaskɛt